Paɣaba anahi ka paɣaba ata ka bi kpabi bihi ka tuhuri so soli ka o ʒiri kpalaŋa ka niraba ata ban tuhuro soli maa ka bi so gba zaa ʒiri kpalaŋa ka so gbubi chaaka o nuuni ka so ʒi kosuri laa o zuɣuni bi zaa nyɛla ban kpabi bihi yino lahi gbubila katawiya

Bipuɣunsi ayi n ʒiya ka yino ʒi tingbanni ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi ŋun ʒi tiŋ maa zuɣu n lori o zabiri ŋun ʒi kuɣu zuɣu ŋo zabiri nyɛla din pun lo bi zaa yɛla sitira

Paɣaba n ʒi daani n kohari puzuri ka puzuri maa ka sima ka di bɛ binyɛra ni ni sima gba bɛ poŋni ka binwoli shɛŋa lahi pahi n nyɛ zaɣ vakaɣa n bi baŋli ka paɣaba maa bi paai niraba apoin n ʒiya

Paɣa n ʒɛya ka so jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga ka di nyɛ baŋkom ka adaka bɛ o nyaaga ka nyɛ zaɣ baŋkom ka koduɣuri laa tam o nyaanga ka tibi chee pa adaka maa zuɣu ka ŋmani tamya di biɛla tahapoŋni ka tia bihi bɛ o nyaanga

Sagabaŋ n ku sabigi pa zuɣusaa ka dobino tihi sa ya wurima ni ka ya shɛŋa din wurim maa ka di dari ka di kabisi gabi tabi ka niɣilm buɣum mihi ka di kanka n doya ka kpukpali tia sa katiŋ ha

Bihi anahi ka yino pili zipiligu ka bi bɛ moɣali ni n zaŋ ko suri ŋmana n toori kom bi zaa nyɛla ban yɛ sitira ka moɣali maa gburiŋ ku du zuɣusaa

Paɣaba n ʒɛya kamani paɣaba pia laasabu ka dabba ayibee ata ka bi gabi bi ni ka gbambihi ʒɛnʒɛya ka zaham shab ti ni bɔli narinsi la ka bi bɛ dinni ka paɣa yino gbubi lala gbambihi maa di ŋmanila kohabu shee ka bi bɛ maa kuligi nɔli

Wonzam n ʒɛya ka pili zipiligu ka gbubi zab chɛrigu ka so ʒiya ka o malili pindi o zuɣu ŋun ʒiya maa ʒila kuɣu zuɣu ka o zaŋ bin piɛlli pobo ka zab chɛrigu maa shɛli ka di yiliya ka Anfooni nim yili bi zuɣusaa ka silmiin kafuni kpaba n vubira

Bia mini ninsaringi n ʒi teebuli gbuni ka bia maa zaŋ boroboro n niŋdi ninsaringi maa nolini ka boroboro maa bɛ parantɛ ni ka parantɛ maa nyɛ kɛlo ka diriti ni subihi bɛ di puuni ka kɛlo ʒɛya

Boraadɛ n pa teebuli zuɣu ka naanzu buu gba zaa ka di pa teebuli zuɣu ka naazu kaha gba ka di gba pa teebuli zuɣu ka paɣa ʒi kuɣu zuɣu ka zaham bɛ parantɛ ni n tam gbambili zuɣu ka o nyaanga ka alibarisa pa teebuli zuɣu ka paɣaba doli soli gariti nimaani ka bi ʒi roba sabinli zuɣu

Paɣa n ʒi tingbani ni ka di nyɛ palli zuɣu ka gbubi bia o nuuni ka chɛchɛ buɣum do bi sani ka chɛchɛ gba doya ka binnyura kunkoŋ kuma ka di do nimaani ka shab yaariba Anfooni ka so gba zaa kuriya ka lara